Abantwana abancinyane kuqakathekile ukuthi behanjiswe emakreshi bayefunda, badlale, bahlabele labanye ukuze bekhule behlakaniphile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukugeza izandla. Lokho kuyenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni.

Abantwana abancane abasemfundweni ye creche bakhanya behlezi phansi bayafunda balombalisi wabo obafundisayo.

Abantwana abasesikolweni semfundo yaphansi bahlezi phansi ezitulweni ezilembala etshiyeneyo kukhanya befunda okuzwayo.

Isikolo semfundo yaphansi kukhanya abantwana abanengi abahleziyo phambili kwabo kulamatafula bayafunda befundiswa ngumbalisi wabo.

Ababalisi abafundisa abantwana abaku nesari kumele babe ngabantu abalothando, babe ngabantu futhi abalesineke ngoba abantwana bayakudinga lokhu.

Kuhle kakhulu ukubona abantwana abancinyane bethola imfundo besesebancane lokhu kwenza ukuthi bakhule bengabantwana abahlakaniphileyo abazaba lekusasa enhle

Ababalisi abafundisa abantwana abancane kufanele kube ngabantu ababekezelayo kakhulu njalo ababathandayo abantwana abancane.

Ababalisi benfundo yaphansi eye nursery ,kuqakathekile ukuthi bawufundele lowo msebenzi ngoba udinga isineke lothando olukhulu.

Kuqakathele ukuthi umntwana wonke athole ithuba lokusonda e 'primary' ukuse enelise ukudlula aye e 'secondary'

Siyabonga ukuthi izikolo zemfundo yaphansi ziyaqakathekiswa njengezikolo zemfundo yaphezulu. Lokho kwenza ukuthi labanywana abancane bakuthakazelele ukuya esikolweni.

Esikolweni semfundo yaphansi kutholakala abantwana abancani abasakhulayo, kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ayithole leyo mfundiso

Kukhanya ngumbalisi omileyo esikolo engabe emelele abafundi ukuthi baphenduke bevela ku break

Ababalisi bemfundo ye primary bayaqonqosela abadala ukuthi bathengele abantwana amakhava amabhuku ukuze amabhuku abo abukeke.

Abantwana besikolo iprimary bayabhalabhala emabhukwini bahlezi emabhentshini phambi kwabo kulamatafula

Emfundweni yaphansi eye primary otitshala bayakuthanda ukubhala ama tshathi besebebalisa abantwana ukuze bebambe masinya.

Imfundo ye"primary "yimfundo eqakathekileyo ngoba kulapho okusungulwa khona ukufunda ebantwaneni.

Emfundweni ye"primary" eyebanga eliphansi, kuyafundiswa abantwana amabhuku njalo kube lemidlalo ukuze bathole ukuphumuza ingqondo.

Siyababonga ababalisi bemfundo ye primary ngoba balomsebenzi omnengi ekufundiseni abantwana abancane aba qala ukufika ekilasini.

Imfundo yaphansi eye primary, iqakathekile kakhulu, ngakho wonke umntwana kumele ayithole ukuze enelise ukuthi ahambe e secondary.

Abantwana abancane bonke kumele banikezwe ithuba lokuthi bathole imfundo yebanga eliphansi ye"primary "lokho kwenza bakhule belolwazi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana ngemva kokuthi sebefundile ekilasini baphiwe ithuba lokuyadlala phandle bephumuze ingqondo zabo eziyabe sezifundile.

Ababalisi bemfundo ye prayimari, bajwayele ikubhala i time table yabo, etshengisukuthi ngesikhathi langesikhathi kufundwani.

Abafana abancane abemfundo yaphansi e"primary "bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kwabo kulemifanekiso yamalephuthophu.

Izikolo zabantwana abasenfundweni ephansi yizikolo eziqakathekileyo ngoba yikho lapho okuqala khona imfundo.

Emfundweni yeprimari kuyafundwa amabhuku eclasini njalo kuyaphunywa phandle kuyefundwa imidlalo etshiyeneyo lokho kuyanceda abantwana.

Ababalisi bemfundo yePrimary bayakuthakazelela kakhulu ukubhala ngetshoko lapho abayabe bebhalela abafundi imbuzo.

Isikolo asemfundo yaphansi sikhanya silegedi elikhanya livuliwe kukhanya kuthule akukhanyi bantwana phandle ngabona bakhona emakilasini.

Bakhanya behlezi phansi abafundi bemfundo yaphezulu abagqoke okumhlophe phezulu lamabhulugwe amyama phambi kwabo kulama computer

Emfundweni ye secondary kanye leyema university abantu bayathola ukufundiswa mayelana lemisebenzi etshiyeneyo enjenge engineering.

Emveni yokuqeda izimvundo zesecondary amajaha lamantombazana ayakhuthazwa ukuthi beyenze imisebenzi yezandla.

Amajaha kulezinsuku ayafundiswa imisebenzi yezandla okuzabancedisa ukuthi babengobaba abancedisa imuli zabo kusasa.

Emfundweni yesekendari abantwana bayakhuthazwa ukuthi babambe ziqine ukuze sekubhalwa imihloliso baphase.

Amantombazana kanye lamajaha bayakhuthazwa ukuthi afundele imisebenzi yezandla efanana lokuthunga lokho yinto enhle kakhulu.

Abantu abasakhulayo bayakhuthazwa ukuthi bafundela imisebenzi yezandla ngoba lokho kwenza ukuthi bengaqhatshwa kuphela kodwa bebe ngabaqhatshi.

Abantwana abangamantombazana kumele banikezwe ithuba lokufunda imfundo yaphezulu ukuze benelise ukuba yilokho abafisa ukukwenza empilweni.

Imisebenzi yezandla iyafundiswa ezikolweni zesenkondari kanye lasemaYunivesi. Imisebenzi leyo ilusizo empilweni zabantu.

Umbalisi uyafundisa abantwana abasekilasini abahlezi phansi bamlalele kakhulu ngoba ufundisa izinto ezizabanceda.

Ezikolweni zaphezulu kuyatholakala imfundiso yemisebenzi yezandla, lokho kwenza ukuthi abantwana benelise ukubalakho ukuzabasiza empilweni abangakwenza ngezandla zabo.

Emfundweni yesekhondari abantwana bayafundiswa ukuthi imitshina etshiyeneyo isebenza njani. Lokhu kwenza bakhule behlakaniphile.

Kuyamangalisa ukuthi kulezinsuku akusela imisebenzi okuthiwa leyi ngeyabo baba leyi ngeyabo mama. Ayakhuthazwa amantombazaba ukuthi ayenze yiloba yiwuphi umsebenzi abawufunayo.

Infundo yeSecondary kanye leye Unirvesity iyancedisa abantu abasakhulayo ukuthi bavuleke ingqondo babe lolwazi.

Igedi lesikolo semfundo yaphezulu likhanya licecisiwe kakhulu, likhanya lilihle okumangalisayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasemfundweni yesecondary kumbe emayunivesithi bafunde ukusebenzisa amakhompiyutha ngoba yikho osokusebenza kulezinsuku.

Ezikolweni zemfundo ephezulu kuyafundiswa okunye okungayisiwo mabhuku kuphela, amajaha ayafundiswa ukukanika imitshina etshiyeneyo.

Amantombazana kanye lamajaha ,ayakhuthazwa ukuthi bethakazelele imisebenzi yezandla .Ngoba iyasiza kakhulu ukuthi umuntu enelise ukuziphilisa.

Kwesinye isikhathi abantwana bayabuthaniswa bonke endaweni eyodwa babesebefundiswa beliqembu elikhulu bengafundiselwa emakilasini abo

Isikolo semfundo yaphezulu ese secondary sikhanya silophahla olubomvu. Kukhanya njalo kulezihlahla ezigombolozele isikolo

Imfundo yesekhondari ibalulekile kakhulu ebantwini abasakhulayo ngoba kunengi abakufundayo okubasizayo phambili.

Ezikolo zonke kuyafakwa iflag eyelizwe lonalelo lokhu yinto eyatshiwo nguhulumende.

Kuyathokozisa kakhulu ukubona abantwana abangamantombazana bephiwe ithuba lokuthi bafunde bayenelise labo ukuzimela bengahlali bethembe ukuthi bazayenda.

Imfundo yesecondary iqakathekile, njalo amajaha lamantombazana, kumele bonke balithole ithuba lokufika khonapho.

Esikolweni semfundo yaphezulu ye secondary .Isikolo sakhona sihle kakhulu. Silezihlahla eziseduze lotshani phandle.

Imfundo yeSekhondari iqakathekile kakhulu ngoba labo abaphumelelayo kuyo bayenelisa ukuthi bethole imisebenzi

Umbalisi uhlezi lomfundi uyamncedisa ezifundweni zakhe ngoba ufuna ukuthi aphumelele abe lekusasa engcono

Abantwana abasezingeni lesekhondari bayakhuthazwa ukuqakathekisa izifundo zabo. Lokho kwenza ukuthi baphumelele kakhulu.

isikolo semfundo yaphezulu e secondary silombala olithanga eceleni kwaso kuletanga ekhanya isemoyeni

Emfundweni yaphezulu, eyesecondary. Kuyayenziwa imidlalo. Kugidwe lemigido yesintu. Lokhu kwenza abantwana, ingqondo zabo, ziphumuzeke, ekubaleni amabhuku.

Emfundweni ye-secondary amantombazana kanye lamajaha ayafindiswa imisebenzi yezandla efanana lokwakha kanye lokukanika izimota.

Izikolo zemfundo yaphezulu esecondary izikhath' ezinengi ziyakhiwe kakuhle zinkulu kusenzelwa ukuthi zenelise ukuthwala abantwana abanengi.

Izikolo semfundo yaphezulu ziqakathekile kakhulu njalo kumele zibe zinengi ukuze abantwana bengahambi imango emide besiya esikolo

Abantwana besikolo bahlezi bathi gwaqa phansi bebanengi ngoba balalele lokhu okukhulunywa ngumbalisi wabo omileyo phambi kwabo.

Ngiyakhumbula ngisafunda esikolweni besilokufunda I chemistry ebesihamba khona e lab siyefundiswa ngezinto ezitshiyeneyo lemitshina etshiyeneyo

Ababalisi bemfundo yaphezulu eyesecondary bayabe bexwayisa abantwana ukuthi bengadlali ngezifundo zabo kodwa bezikhwabithe.

Imfundo yesekhondari iyanceda abantwana ngoba bayathola lokuthi bakhule baqale ukuzwisisa ezinye izinto akade bengazizwisisi ngesikhathi beseprayimari.

Emfundweni yaphezulu esecondary kuyafundiswa kakhulu, siyababona abantwana abangamajaha bayafunda bahlezi emabhentshini baliqembu.

Umbalisikazi ofundisa esecondary umile uyafundisa abantwana abakhanya bebanengi behlezi phandle.

Kukhanya kulabafundi abanengi abemfundo yaphezulu eyesekhodari. Abanye bagqoke okuyiblu, abanye bagqoke okumhlophe. Bakhona njalo abanye abagqoke imbala etshiyeneyo.

Bahlezi phansi abantwana besikolweni abanengi kakhulu .Bagqoke amahembe amhlophe lamabhulugwe alombala oyikhakhi.

Abafundi bemfundo yaphezulu bakhanya behlezi ekilasini bakhanya belalele umbalisi wabo ebafundisa. Bagqoke amayembe amhlophe.

Ababalisi bemfundo yesekhondari bayakuthakezelela ukubhala emdulwini ukuze abafundi babone lokho okufundwayo.

Kuyathokozisa ukubona abantwana befunda befika emfundweni yaphezulu ye university ngoba lokho kutsho ukuthi ikusasa labo lizaba lihle

Emfundweni ye Yunivesi kuyatholakala ababalisi abatshiyeneyo abakufundeleyo ukufundisa eYunivesi.

Isikolo e"University "esiyakheke kahle esilombala olithanga kukhanya futhi kulezindawo zokudlalela ibhola.

Kukhanya kulesikolo esihle kakhulu siyakhiwe kakuhle silezihlahla eziluhlaza silotshani phandle obukhanya bugcinakele

Bayathokoza kakhulu abafundi bemfundo yaphezulu eyunivesithi baselebhu lapho abayenza khona imihloliso.

Imfundo yaphezulu eyamauniversity iqakatheke kakhulu ngoba iyenza ukuthi abantu benelise ukufunda baqeqetshe

Isikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi sikhanya sisikhulu kakhulu njalo kuyabonakala abafundi abahamba hambayo emagcekeni esikolo.

Kuyadingeka ukuthi abafundi besekhondari baqonqoselwe ukuba bengadlali ngezifundo zabo ngoba kusadingeka ukuthi badlulele phambili ema univesithi.

siyambonga uhulumende ngokuyakha ama university abe manengi lokhu kwenza ukuthi abantwana abanengi bafunde bafike e university

Iyunivesithi yindawo lapha okuhamba khona abantwana abayabe beqeqetshile emfundweni ye sekhondari.

Emfundweni ye yunivesithi kuyasetshenziswa imitshina enjenge projector ukuthi abafundi babone okufundwayo.

Isikolo semfundo yaphezulu okubizwa kuthiwa yi university, abafundi abaqeqetshieleyo esecondary bayahamba e university

Sekusuke kwaba lomonakalo kukhanya kungabe kufike umoya omkhulu kakhulu wabhidliza amawindi . Sekugcwele amaglass phansi .

Isikolo se university esemfundo yaphezulu lapho okutholakala khona abantu asebe qeqetshile ezifundweni zesecondary.

Isikolo semfundo yaphezulu eyeuniversity sikhanya siyakhiwe kakuhle kulegedi elilombala olithanga kulamafulawuzi phambili aluhlaza tshoko.

Laba abakhangela ama yunivesithi labo balokuba lemikhankaso lapho abayabe bekhuluma labantu abatsha bebakhuthaza ukuthi bahambe emayunivesithi

Isakhiwo senfundo yaphezulu eseuniversity sihle kakhulu .Silombala olithanga njalo silamawindi amanengi.